Zebra ma tye ka ngolo yo gudi kun nen calo mito ngolo cito loka gudi tung kucel zebra man tye madit kun tye ka mito ngolo gudi.

Jobi ma gua ka mato pii jobi aryo monica bedo calo gitye ka lweny i kingi kekengi jobi man gitye ma komgi yot kun gudongo ma komgi dit tutwal jobi man gibedo i pak kama gamente gwokogi iye

Katanda ma lugur bao guyubo tye i dog pii nam yeya tye mapol i nam acel tye i nam i ngeye pol nen mabule katanda magi gitye i kala mapatpat mukene tye yelo mukene tye kala mubok.

Yo ma tye lun cere yo man tye ki mutoka mapol adada tye ka ngwec i yo man mutoka mukene tye ka cito yung malo mutoka mukene tye ka dwogo yung piny yo man jo ma gitye ka wot ki tyengi lungwec ki mutoka gitye ka tic ki yo man.

Yeya ma kiketogi inyim ot mo ma kiyubo madit adada ot man tye kiyubo madit kun kiwero kore ki rangi matar kun dikal pa ot man tye kiketo yeya mapol adada yeya man kun kitiyo kwedgi me kwango jami loka kulo tung kucel nyo ludwar rec tiyo kwede me dwaro ki rec idi pii nam.

Kabedo man tye godi godi kun tye ma kipito yen apita wi godi man yen man tye yen mabule, kalatuc ki yen mukene mapol ata ki dok bene lum tye ma otwi ite yen man.

Odi lum aryo ma gidongo adada ot acel ki tiyo ki lageng kwori kun ot lum acel ot man tye madit ot man dano gitoyo kwede me bedogi.

Laco ma tye ogolo rec ma tidi i kom goli kun mitobayone i pii wek en eti ki rec man ma tidi me mako rec madit mukene ma nongo tye i dye pii nam man laco man tye ladwar rec ma tiyo ki yeya.